Dͻbͻ bata la bebe, kaŋa eŋԑԑ nu nutoore bompeԑle, kaŋ meŋ eŋ nutoore bonzeere. Ka ba zaa ba ta vͻgele sapigi bompeԑle.

Lɔɛ yaga la bebe, a mine waa la lɔsɔgelɔ ka mine zuree e peɛle, zeere, aŋ la bebe a waa yaga yaga lɛ. ana yoŋ tɛgɛ ne nensalba la a bebe.

Noba bata la a bebe kaŋa dɔɔŋ gyoŋgyoliŋgyo kyɛ hɔgele kpogili bompelaa ka kaŋa meŋ ka kaŋa me are dendeŋe a meŋ hɔgele kpogili bompelaa. Kaŋ ahaa kpɛlɛŋ maŋ sue kparoŋ ka o d…. one a kuree ha lantaa.

Dɔbɔ bayɔpõĩ la, a bebe, a de yiri, a vũũ tontonema la. Ba gyɔnnɔ laa vuunee. Ka ba su kpare-dɔre, a vɔgle sa s s kpogli, kpogli bondɔre, la ka ba vɔgle. Banaare la hɔglaa kpogli, ka kaŋ meŋ su kparezeɛ.

Nobɔ bata la be'a kyɛ, ba dɔɔ eɛɛ bonyenaa, pɔgebɔ bayi. A pɔgebɔ sue kparre k'a waa nyɛ vaar. Ba a pɔɔ kaŋ waa zeɛ ka kaŋ waa sɔɔlaa. A dɔɔ eɛɛ nenzeɛ, bana be a teɛ poɔ.

Nii la, a bebe mõͻ meŋ be la a be. Mõͻ meŋ la, ka a nii niisͻgelͻ la. Ka baare nyͻgaa naabo, naasͻgelaa kaŋa, a donlͻͻ a donͻ. Ka a naao gaŋ teŋԑ aaasͻgelaa la.

Dɔbɔ boŋyen boŋyen la bayɔpõĩ la are ka nemba nembanaar nembata a hɔgle sapile kpogli bompeɛl a are ka bayi meŋ hɔgle kpogli bonzeere ka kaŋ su kaayazeer.

Noba ba nuu la a zeŋaa kyɛ. A noba banuu la zeŋaa a zie nyɛŋ. A n n kaŋ su la kparpelaa, kparnuwoor bompelaa. Ka kaŋ meŋ su kpar kpar kpar geren a meŋ zeŋ ka ba taa boma mine kaa waa nyɛ va a meŋ vaar la a meŋ bea bɛ nimitɔɔreŋ, ka kaŋ toor nu woor.